Uyakhumbula ngesikhathi se COVID 19? Yoo saphosa safa. Sasizwa yikuvikela amakhala, izandla, lemzimba yonke sisilisa abantu ababephethwe ngumkhuhlane we Corona virus.

Mina ngibona igazi kodwa phakathi kwegazi lami kulento ezigijimagijimayo ngobuncane langobukhulu bazo. Lezo zinto zibonakala kuphela qha ngemitshina yabo yesilungu.

Mongikazi asikubongi ngokwanele ngemisebenzi oyenzayo. Buka sikhulile sesingabantu abadala kodwa lathi sake saba zingane sadlula ezandleni zakho usihlaba amajekiseni, usinakekela njalo usenza okuqinisekileyo ukuthi omama bethu bayasikhulisa ngokufaneleyo. Siyabonga!

Ekubalulekeni kwamanzi emzimbeni, siyawanatha ,sigeza ngawo siwatsha ngawo ,sigezisa ngawo izinto esidlela kizo lesiphekela kizo .Agcine ehlanzekile lawo, ukhangele abantwanaa bengadlaleli duze lalapho okulamanzi khona .

Uma usebenza esibhedlela, emakiliniki kumbe labantu abangezwa kuhle ezindaweni esizibiza njengokuthi ngama outreach, uzivikele ukuze ungabambi imikhuhlane eminye ememetheka ngomoya langomhlaba jikelele.

Omama esigabeni bancedisana ukuthwala amasaka. Angabe engamasaka athwele ukudla kumbe kungamasaka athwele ezempilakahle. Kodwa kukhanya avela kwabelungu ukuzobancedisa ukuba bathole ezokudla.

Kuyavela, ngabantwana bayabobotheka ebusweni njalo bathokozile ngelanga labo elabantwana begqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka ezibhalwe Unicef World Children's day 20 November.

Geza izandla mtanami uma uphuma endlini encane, geza izandla mtanami ungakaqali ukudla, geza izandla mtanami Uma usuqeda ukudla , lokhu kuyakusiza ungatholi imikhuhlane eminengi

Begqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka ezibhalwe UNICEF, bayajabula abantwana ngosukulwabo oluqoqwe ngumhlaba wonke ukuthakazelela ubukhona babo njengabantwana njalo njengekusasa yethu enhle.

Engabe ehlanzekile na lawamanzi? Akuqakathekanga lokho, yomile ingane, akula engakwenza. UMdali usinikile amanzi.

Le yiyo imithi esilayo njengelizwe, ayimangalisa njalo ayiduli. Kodwa sicela kini bakhokheli bethu, lisisekele sithole imithi engasiza abantu bonke njalo entengo etshiphileyo.

Singahlalahlala kumele sikhumbule ukubonga unkulunkulu ngokusinikeza amanzi , ngoba yiwo asincedayo sibona lokuqakatheka kwawo empilweni zethu, njalo ekusilapheni lokusigcina sihlambulukile.

Ukuzivala amakhala, kumbe amehlo akutsho ukuthi owesibhedlela uyakwenyanya, hatshi uzama ukuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo ememetheka ngomoya.

Njengomuntu osebenza ukuxhumanisa umphakathi odubekileyo, labaletha usizo. Esilungwini esibabiza sisithi ngamadona..Kubalulekile ukuthi uhlale ubhalile phansi kumbe uthole imifanekiso, ezaba yisisekelo esiqinileyo, kibo bonke abantu ukuthi umsebenzi uqhubeka ngendlela efaneleyo.

Uma usulomntwana omncane yenza kube yisiqiniseko ukuthi uyabonana labomongikazi, labomongi, labodokotela, ngasikhathi sonke ukuze bebeyibo abambonayo ukuthi ukhula ngendlela efaneleyo njalo akala nhlupho ezinye ezingamphambanisela impilo yakhe kusiya ngokuya.

Zehlile izigigaba zokuzithathela impilo ezokuzibulala kweleRwanda. Khona nanku lokhe kwangeniswa usekelo lokuncedisa abantu ngokubaxwayisa langokubasekela kwezenhlupho ezingabe zibahlupha engwondweni.

Bathi ugula inqondo abakwazi ukuthi wena uhlukumezekile njalo uhlutshwe yimpilo. Woza kithi eWIHOGORA sizakusiza ukuthi usuke ungumuntu olenqondo ekhalipheleyo njalo engacabangi izinto ezinengi.

Sesiqedile ukufunda sesilolwazi njalo sesiredi ukuyaphandle ezigabeni eztshiyeneyo, siyobazisa ngesikufundileyo. Watsho umongameli wezifundo lezi, wathi, 'asemeni, sike sithathe umfanekiso ozathunyelwa ezizweni, ukuba sibonakale ukuthi lathi sesiqeqeshile.'

Lapha kusendlini yokugezela izandla endaweni yezempilakahle. Kuyatshengisa lapho amanzi aphuma khona njalo esiyagelezela khona. Njalo kuyatshengisa kwendlini engale ngasese ukuba kulomuntu ohleziyo.

Uyahlolwa omunye. Wena uhloliwe na? Soke ukhale ngokuba senhlungwini sonke isikhathi. Sukuma uyedinga usizo kwezempilakahle. Sukuma uyezivikela!

Imibheda etholakala esibhedlela kumele kube yimibheda ekwanisa ukweluleka njalo lokugoqeka ukuthi umuntu akwanise ukuhlala kumbe aphakamise inyawo lokhu kungamnceda ukusila masinyane.

Awubona nantiyana igazi, balithethe kimi, ukuthi bayelihlola amagcikwane wonke, yazi ngithemba ukuthi angatholakali ngitsho.

Emveni kokubonana labodokotela uzakubhalela incwadi udokotela ukuthi ufuna uyethenga waphi amaphilisi, layiphi imithi yikho lapho osuzayithatha khona uye efamasi uyebaqhubela bazokulayela ukuthi leyo mithi uyithatha kanjani kundlela oyabe ulayelwe ngayo ngudokotela.

Iviki elihle kakhulu, iviki lokukhankasa. Kukhankaselwa umkhuhlane wetshukela. Kusukela mhlaka 13, kusiya ku 14, kusiya ku 15 kukhankaselwa umkhuhlane wetshukela.

Ukubaluleka kwakho ngokwami, ngokukamakhelwane wakho, ngokwesigaba sethu, ngokwelizwe lonke, ngokomhlaba wonke.

Basebenza ngokuzikhandla odokotela ukuze basisindise. Kufanele sibabonge njalo siwuqakathekise umsebenzi wabo ngoba akukho lula ukusindisa impilo yomuntu njalo lokusiza imphefumulo yabantu. Siyabonga kakhulu bodokotela.

Intsha iyikusasa lethu. Yikho kuqakathekile ukuthi sibasekele ezintweni zonke abazenzayo. Sibavikele, ikakhulu abesifazana ngoba basengozini yokuhlukunyezwa ikakhulu ezikolo, emisebenzini, lasemphakathini esiphila kuyo

Amafasitela esibhedlela kubalulekile ukuthi ahlale evuliweyo ukuze kungene umoya omutsha kungahlali kulephunga njalo kunganuki kubi phakathi kwesibhedlela. Yikho umbheda kufanele ukuthi uhlale useceleni kwewindi.

Laba yibo avasisizayo nxa singene ezingozini, nxa silezinto eziphuthumayo, bayatshiya abakwenzayo begijimele kithi ukuze sithole usizo. Babaluleke kabi empilweni siyababonga ngemsebenzi yabo.

Ukugqoka imaskhi ayisikho ukuthi siyenyanyana yikuzama ukuzivikela ezifweni ezimemetheka ngomoya. Lezi yizifo ezingabe zifanana labo fulu, otshubhakholosisi labo khorona vayirasi gqoka imaskhi nxa usiya vakatshela esibhedlela lasemakiliniki.

Wonke umuntu wamukelekile ukuzothola usizo ezibhedlela lasemakiliniki. Awuboni nanguyana umntwana, omama labobaba lazo izibotshwa? Wonke umuntu uvunyelwe njalo akula kwahlulelwa.

Ezibhedlela lasemakliniki uyathola kulezitulo ezilamaviri, ezokusiza labo asebegula kakhulu kumbe abalokugogeka, kumbe omama abaqeda kuyabeletha.

Ngezindawo ngezindawo kukhona lapho okubhalwe khona ukukulayela ukuze ungalahleki lapho oyabe uqonda khona. Lawa amabhakani atshengisa ukuthi kuyiwa esurgery lalapho ongathola khona imithi etshiyeneyo.

Engabe ugula usendlini, kumbe umakhelwane wakho egula esendlini isimo sesisibi kakhulu sokumele agijinyiselwe esibhedlela ,fonela imota ezamhambisa imgijimisele khona ,abesilungu bayibiza bayithi yi ambulance

Izibhedlela ziya ngokutshiyana, kukhona esamehlo, kukhona esamazinyo, kukhona esabantwana njalo sikhona esikhulu esikhangela into ezinengi ngokutshiyana kwazo.

Yaze yanhle lindlu. Yikho kanye okugcinwa khona amaphilisi okuselapha. Igcine ihlanzekile dokotela! Siyakubonga kakhulu.

Sabona dade nanti ibhuku engilinikezwe ngudokotela esibhedlela, uthe ngize kuwe uzokwazi amaphilisi awabhalileyo njalo uzongilayela ukuthi ngiwanatha njani, engabe eyimalini.

Imikhuhlane ehlupha omama iyehlukene. Kulesigaba sokuqala abasibiza nge primary, lesigaba sesibili abasibiza nge secondary. Ezigabeni lezi kuyakusehla langeminyaka yomuntu ukuthi itshiyananjani.

Kubalulekile ukuthi usaphilile udonethe igazi ngoba lelo gazi lawe uzalidinga ngelinye ilanga usugula. Lingayasiza omunye umuntu namhlanje kodwa lawe elomunye umuntu lizakusiza ngeyinye imini.

Qhubeza umunwe ngikuhlabe ,kuzathonta igazi angali kodwa ngifuna ukusiza wena ,ngifuna ukukhangela ukuba wena awulalo na igcikwane, zelaphe namhlanje.

Ukukhathazeka kwakho kuyahlukuluza inhliziyo lengqondo. Lokhu kubangela imikhuhlane efana labo brain tumor. Le kuyimikhuhlane engakusa engcwabeni lamasinya ungakalindeli njalo ungalungiselelanga.

Ngezinye izikhathi siyake sihlutshwe yimpilo uswele ukuthi ukhangele ngaphi, ingqondo idideke njalon lomphefumulo wakho ukhathazeke kubalulekile ukuthola umuntu ongaxoxisana laye, lokhu kuyakusiza.

Omabonakude abasibo bokungena enkundleni zokuxhumana kuphela ,bayakhona ukusisiza baselaphe lathi nxa besebenziswe ngendlela eqondileyo

Ukuphila legcikwane leHIV akuqali ngawe njalo akucini ngawe. Hlolwa namhlanje uthole imvikela yakho ukuze uthole impilo ende.

Ukuzelula ,kumbe ukwelulwa ngumongi, kumbe ngumongikazi kumbe ngudokotela kuyasiza ukuqondanisa amathambo, kuyasiza ukuthi umzimba uqine khwatshu.

Lo ngumtshina wokuncedisa abantu esibhedlela. Ngumtshina wokuncedisa ukukhangela umzimba womuntu ukuthi ungabe uhlutshwa yini. Ngumtshina wokuncedisa kwezempilakahle.

Ngithe ngiqala ukusebenza esibhedlela bengingakwazi ukuthi ngizawuqhuba kanjani lomsebenzi ngoba zikhona ezinye izinto engingazifundelanga njalo ikhona eminye imtshina engingayifundelanga kodwa ngathola lapho okubhalwe khona ukuthi lami ngibekwazi ukuqhuba umsebenzi wami ngobuhle.

Igazi uma selithethwe emizimbeni yethu ukuyahlolwa izinto ezitshiyetshiyeneyo, liyafakwa emambodleleni amancuncuncu ebesebhalwa ibizo ukuze kungalahleki njalo kwaziwe ukuthi igazi leli lithethwe emzimbeni kabani.

Imitshina yesilungu siyayibongela kakhulu ngoba khathesi sesikwanisa ukubona lezifo ezingabe zicatshe egazini njalo sithole ukuzelapha zingakamemetheki zagcwala umzimba wonke ukuthi usithathele impilo.

“Lala phansi ngikuhlole njengomongi kumbe udokotela wakho”, watsho njalo enginceda ukuba ngihlale ngingophile kahle, ngilempilo enhle njalo ngiqhubekela phambili ngempilo elokungaphambili okuqinileyo.

Umama ozithweleyo kumbe umuntu ongabe ehlutshwa ngomunye umkhuhlane esiswini, uyahamba esibhedlela ayoyenza abakuthi yi- Solo gram kumbe ngamabala alula abakuthi yi-Scan, ukukhangela esiswini ukuthi kungaba kusenzakalani. Njalo lokutshengisa ingane esesiswini.

Umongi ukhombisa abantu belungu lezivakatshi indawo lapho okubelethelwa khona esibhedlela sakibo ku blokhu E. Nanko siyatshengiswa uphuma labo ukuthi bayebona esibhedlela.

Qaphelisa ngane yami ,ibuhlungu ijekiseni kodwa izekwelapha wena ,watsho njalo umongi engihlaba ngosizo ebengiludinga, umzimba wami ububuhlungu njalo uzongivikela emikhuhlaneni eminengi kakhulu. Ngiyabonga mongikazi lomongi

Ayikho into ezwisa ubuhlungu njengokulala esibhedlela kodwa ke akula esingakwenza masesigula sizahamba siyelala khona ukuze sithole usizo lokusindiswa sisile siphile njalo siqhubeke ngempilo.

Uma usesibhedlela kulesikhathi lapho udokotela abhoda bhoda khona, ekhangela ukuba uthola usizo olufanele njalo lomzimba wakho uyalulama kumbe usila ngendlela eqondileyo.

Ingxoxo ezimnandi lokwazi ukukhulisa umntanami ngakufundela esibhedlela kuwadi yabomama eyemathenethi lapho sengibelethile sengilubambile usana lwami, watsho umongi batsho labanye omama engangibelethe skhathi sinye labo bathi usana luqakathekile njalo ngilugcine luthabile nsukuzonke.

Lezi yizigqokiso zezandleni, ezivikelekileyo njalo ezokuvikela ukuthi umuntu angabambi amagcikwane ayehlukeneyo, njalo ma esebenza esibhedlela kumbe endaweni zempilakahle kumbe ma egezisa indawo ezangasese.

Lapheka isifuba lamaphapho. Nanko umtshina wokukusiza ukuthi welapheke. Njengawe mntanenhlabathi, zisize usizakale.

Kubanjani nxa endaweni zethu lathi esiphila kizo, kungatholakala lemitshini engasisiza kwezempilakahle. Buka lapha, lemitshini ingasincedisa kakhulu ukuthi singadlalisi izimali ezinengi sichaphela kwamanye amazwe sisiyadinga usizo lokwelatshwa.

Ngokusheshisa zivikele lawe njengoba uzafuna ukuvikeleka kwezempilakahle, zinakekele lawe njengoba ogqiha labomongikazi befisa ukukunakekela, bancedise lawe.

Ungabe uhlutshwa yisifo segazi, nanko umtshina ozokuncedisa ukukhangela ukuba igazi lakho ligijima ngendlela efaneleyo yiyo na.

Igazi liyahlolwa izifo ezinengi kumbe nxa udinga ukwazi ukuthi ungumhlobo bani wegazi, kumbe uhlobana labantu kanjani. Liyahlolwa igazi, lihanjiswe lapho esithi khona kusema laboratory, ukuyathola impumela yonke.

Zikhona izicathulo ezokusekela labo abalamathambo angaqinanga njalo abathwala nzima ekuhambeni. Ziyabancedisa ukuthi bakwanise ukunyathela lokuthi bahambe kuhle. Ngesilungu sizibiza sithi yiSupport system. Ungabe nxa ulomuntu omaziyo olohlupho lolu umlayele kubodokotela

Ngiyakhumbula ngikhula ngangilesifiso sokuba ngudokotela wamazinyo ngibelaphe bonke abezizweni basizakale njalo bengahlutshwa ngamazinyo impilo yabo yonke kodwa ke kwehlula ngoba impilo ilokuhamba kwayo.

Umtshina wokukhangela amaphaphu ungabe uyimalini na? Ngiyafisa ukuba lawo khona ngizakwanisa ukusiza abadala balapho engikhulele khona ,ngoba bahluphekile abalayo imali yokuya ezibhedlela eziphezulu.

Ngingabe ngingaboni emehlweni kodwa okunye ngiyakubona njalo ngiyakuzwa yikho ngilalesisigodo esokungisiza ma ngihamba indlela yonke ukuba ngikwanise ukuhamba ngedwa. Ngingabe ngiyisilima kodwa agikhubazekanga ukuthi ngehluleke ukuziphilela eyami impilo.

Abelungu basisiza kakhulu ngokubisa izinto eziloku phucuka lesi isitulo uyakwanisa ukusilalisa, usiyenze sihlale, kumbe umuntu ekwanise ukumisa inyawo ukuncedisa udokotela ukumelapha.

Ngokuthuthuka komhlaba ezibhedlela suthola imitshina efaneleyo, njalo lemibheda ekwenza uzizwe usekhaya, kukuncedisa ukuthi lawe uyelapheke ngendlela efaneleyo ukhululekile njalo uthabile.

Tu tu tu, watsho umtshina wabelungu ubatshela ukuthi ngisaphila njalo inhliziyo isagubaza ngendlela.

Amaphaphu yisitho esibuthakathaka kakhulu emzimbeni womuntu kodwa sinjalo siqakatheke kakhulu ukudlulisa yonke, njalo zonke izitho zemzimbeni wakho. Hlala uwanakekele njalo uhlale uvakatshele odokotela ukuyokhangela ukuba asaphile ngendlela.

Engabe uyimalini na lo umtshina. Siyawudinga lathi kwelethu ilizwe. Sithwele nzima singabantu siyizakhamizi. Singathola ngaphi izibhedlela ezile mtshina ethuthukileyo njalo ephucuke kanje.

Awu dokotela, ngiyazesaba inalithi, kodwa angila engingakwenza lithathe igazi lami uyelihlola ukuthi alilawo umkhuhlane engangithathela impilo kusasa.

Buka nanko ngikutholile mtanami. Lesi yisikhali sokubuka sokuthi ubale kuhle .Angithi amagilasi ayadula kodwa nanko okutshiphile.

Kwavuka ngithwele nzima ngingazi ngitshibilikele kuliphi icele ngibanjwe ngomongikazi labomongi. Bekungani koniwe kodwa hayi ngiphephile njalo ngiyaphila namhlanje.

Lami angazi ngizokwelaphani kodwa sondela mtanami ngizwe ukuthi emzimbeni wakho ungabe uhlutshwa yini mhlawumbe sungazitholela usizo namhlanje ,kungaba lusuku olukhethwe ngumdali ukuthi ancedise impilo yakho

I ambulensi yiyo imota oyifonela ma ususizwa ubuhlungu kumbe ma ulesihlobo esigula osokwehlule usufuna ukuthi siyefika esibhedlela fonela yona, kwelakithi uyadayela u +26329271717 iyabuya igijima.

Leyi yiyo imitshina yokugcina amagazi eqandelela, layo eyinye imithi emele ihlale lapho okuqandelela khona. Abesilungu bayibiza bathi yi refrigerator.

Abelungu basisiza kakhulu ngokusidalela imitshina etshiyeneyo .Khangela lowu ulamandla okubona Inhliziyo ukuthi itshaya ngendlela ,ukubona ukuthi umzimba utshisa okufaneleyo kanye lokuthi igazi lakho ligijima ngendlela efaneleyo kumbe hatshi.

Wazewamuhle lomtshina, kungabe kutholakalaphi na lami ungisize ngihlale ngingophilileyo njalo ngingadingakali ukuthi ngiyezithola ngisendaweni zempilakahle

Ngcamu ngcitshi kutsho mina ngilele endaweni yokuhlinzwa, ngimelele yena udokotela labo mongikazi ukuthi bazongibona ukuthi ngingophilileyo awu asibapheni amandla abo laba abantu.

Ngokuya ngokuya sesithole imitshina yesilungu eyokusilisa abantu. Lokhu sokusize kakhulu ekulapheni imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kudala abantu bebesifa lemikhuhlane, kodwa kathesi ngemitshina le esibuyile sebekwanisa ukuhlolwa okupheleleyo.

Udokotela wamazinyo siyamdinga empilweni ukuthi uhlalahlale uyehlolwa njalo lokuthi ma ulezinyo elibuhlungu ufuna liyekhutshwa kumbe liyekhangelwa uthole usizo uvakatshele kwesakhe isibhedlela ayekusiza ngendlela eqondileyo.

Lawa ngamakhambi awesilungwini awokuvikela umkhuhlane. Ayatshengisa ukuba yiOseltamivir Capsules IP 75 mg, njalo ngawokuvikela abantu ukuthi bangabambi igcikwane le flue.

Cabanga usuzisise esifubeni sakho, nanko umuthi Lictagon Cough syrup ungakuqeda isikhwehlela. Zisize uthole lomuthi namhlanje. Zisize mntase.

Uma uhlutshwa yisisu, uyahamba esibhedlela uyencediswa ngudokotela kumbe uhambe emafamasi uyedinga imithi etshiyetshiyeneyo engakuncedisa ukwelapheka lesosisu esibuhlungu, imithi engabifanana lalowu.

Bathi asimaphilisi okunathwa nguyelo lalo. Ngamaphilisi okunatha ngendlela olayelwe ngayo ngudokotela wakho Xarelto 2,5 mg.

Leli bhokisi eliluhlaza, ngele Dephenydramine hydrochloride. Ihistamox 50mg capsules, ngamaphilisi awokukusiza kwezempilakahle. Ungazitholela wona ema pharmacies aseduze lawe ngokulayelwa kwakho ngodokotela okusizileyo.

Bathi inkumba zemazwaneni aziqakathekanga ,wathi hatshi udokotela sondela mntanami ngikunikeze umuthi All Derma yokukunceda ukuthi lazo zihlale zivikelekile ngoba lonke ilunga lomzimba wakho liqakathekile .

Amajekiseni abuya esembodleleni ezehlukeneyo eyabe ibhaliwe ukuthi eyi ijekiseni ngeyokwelaphani. Udokotela kumbe umongi kumbe umongikazi abesethatha inalithi yakhona ahwebe okuphakathi kwembodlela abesesi hlaba ukuthi siyelapheke.

Imithi etshiyetshiyeneyo, eyesilungu kumbe eyesintu iyawusindisa umzimba. Vakatshela kudokotela kumbe epharmacy uyezitholela leyimithi ngentengo ephansi.

Amaphilisi uwanathe ngendlela olayelwe ngayo ngudokotela wakho ,ngabe usizwa ubuhlungu obudluleleyo akutsho ukuthi udlulise isigaxa osiphiwe ngudokotela, lawa yi cocodamol 8 over 500 milligrammes

Engabe engamakhambi okwelaphani lawa? Yebo ngawesilungu, adinga incwadi kadokotela ukuthi usizakale emzimbeni wakho.

Iphilisi ngephilisi lilosizo lwalo njalo lilobungozi balo. Lingaba yingozi nxa ulithethe waledlulisa kumbe libeyingozi nxa ulithethe usuku lwalo lokusebenza soludlulile yikho kufanele uhlale ulolwazi oluphiwe ngudokotela.

Umntanakho engabe ebulawa yisisu umtholele iBuscopan 0,1%, iyasiza ukumlapha isisu lenhlungu ezingabe kuhlanganele lakho.

Doponcare ngeyinye yemithi oyithola emapharmacy. Udokotela nguye okulayela ukuthi uwusebenzise ngoba ebona ukuthi kuzakusilisa kulokho oyabe uhlutshwa yikho emzimbeni.

Ubona nzima, kanjani mina ngikhona dokotela wamehlo. Nanku umuthi Optive, owokukuncedisa ukuthi ubone yonke into ibukhazikhazi njengendalo kaMdali.

Umuthi ngumuthi, usungawusebenzisa ukuzelapha , usungawusebenzisa ukuzibulala, kodwa umuthi ngumuthi, kuya ngendlela owusebenzisa ngawo , khetha ukuwusebenzisa ngendlela eqondileyo , ukuze usizakale.

Amaphilisi ayelapha, kodwa ma engasetshenziswanga kuhle ayingozi emzimbeni, njalo alamandla okuthatha impilo. Asebenzise ngendlela efaneleyo olayelwe ngayo ngowesibhedlela kumbe ngowefamasi.

Ezibhedlela lasema famasi, kulapho othola khona imithi lamaphilisi, asetshenziswa ngabesifazana nxa bengakazilungiseleli ukumitha kumbe ukuba labantwana.

Ngeyesimanje manje le mithi ,yiyo lemithi ezakusindisa impilo yami . Awuu ngilesiyezi allegra energy ngeyokunginikeza amandla okuqhubekela phambili ngempilo

Yo lama emphinjeni ngizalinatha kanjani leli philisi kodwa angila engingakwenza kuzamele ngilithathe ukuze ngizithole ngingo vikelekileyo emikhuhlaneni eminengi ebhahileyo phandle lapha.

Kuwe ngamaphilisi okuthi ugcobe iskin sakho sibe sihle. kimi yimithi yokungelapha iskin sami. Buka angiselakho ukukleklebuka, angiselakho ukudabuka sesibutshelezi sesitshelela kamnandi njalo sesikhazimula. Awu ngaze ngamuhle!

Leli yilo kanye elikwelapha usukume uthi khwatshu kanye, 600mg azithromycin zitholele lawe endaweni okuthengiswa kiyo amaphilisi.

Uyakuthanda na ukuhlala unukelela kamnandi, ngoba hayi uma ubobotheka, lengqondo zikhaliphile, lenhliziyo iyavuleka, lomzimba uyahlambuluka thenga nansi ilyseli on the go.

Ligolide ngamaphilisi esimanje manje akulezi nsuku. Bona abuya lomuthi konke kuzakusiza .Sizeka lawe.

Ingabe uyakhwehlela, awusazi ukuthi ungazilapha ngani, nansi imithi etshiyatshiyeneyo ingakusiza ukwelapha umphimbo , amaphaphu njalo lesifuba sakho.

Sikhula sasisenzelwa amanzi aletshukela lesawudo awokusincedisa emzimbeni nxa umuntu eke wahlangana lesihudo. Ngokuthuthuka komhlaba, khathesi sokulamaphilisi ayenza umsebenzi ofanana lalawo manzi esasiwayenzelwa sikhula.

Okunye asomafutha kuphela okwenza ukuthi isikini sakho sibe sihle, hayi okunye ngamafutha okukwelapha isikini sakho sicwebezele sitshelele sibe sihle njalo silapheke uhlale ungohlanzekileyo emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Strepsils, ngamaphilisi ayiziwidzi ezimnandi kabi, kodwa ngawokwelapha isifuba nxa ukhwehlela, nxa amaphaphu akho engani awahlalisekanga kuhle. Nxa umphimbo ubuhlungu, hamba epharmacy eseduze lawe uyethenga wona.

Yebo ukunatha amanzi kuyalengeza igazi lokudla izithelo lembhida etshiyeneyo kodwa nanka amaphilisi ancedisayo lawo ukwengezelela igazi. Uwasetshenziswa ngokulayelwa kwakho ngudokotela esibhedlela.

Amaphilisi lemithi atholakala emafamasi ayabe ebhalwe ama gama atshiyeneyo ngokuthi wona ayelaphani, njalo ulayelwa ngudokotela kumbe ngosebenza khona efamasi ukuthi lawa ngangakusiza nxa uhlutshwa yini.

Ufuna umbala omuhle, otshelelayo njalo ocwebezelayo, Combat Acne And Improve Your Skin. Nanka ngamakhambi amahle kabi azokusiza ukuthi utshelele umbala njalo uhlale umuhle, umncane.

Ungabe usizwa ubuhlungu emphinjeni, ukhwehlela kabuhlungu nansi ispray sokukusiza. Ngesecherry flavour simnandi njalo siyakwelapha ngesikhathi esincane. Zitholele sona epharmacy.

Amafutha engabe esiza ukuthi izikhumba zethu zihlale zitshelela ,ayisiwo wodwa umsebenzi wawo ,ayelapha izikhumba ezitshiyeneyo ezingabe zihlutshwa yizisasa langamaqhubuqhubu angapheliyo

Yisiphi lasiphi isifo esingabe sikhula emzimbeni wami. Nanka amakhambi alamandla awokungisiza.

Bathi 1mg liphilisi. Anastrozole. Yilo elokukwelapha. Lapheka ulinathe ngendlela olayelwe ngayo ngumongi kumbe ngumongikazi kumbe ngudokotela wakho. Zisize lamhlanje!

Wena ubusithi igazi ulithola ngokulihlatshelwa emzimbeni kuphela? Hatshi ,ukunatha amanzi lokunatha lawa maphilisi eGrassfed Blood ayakusiza ukungezelela igazi emzimbeni.

Yiwona amaphilisi abelungu. Aseleminyaka esisiza ukuthi siphile imoilo ezihlambulukileyo njalo sisazoqhubeka siwanatha.

Zinhle izintokazi zisitshengisa isiqokoqela lempumela phambili njalo lenjongo ye Nyomora, inkampani enkulu Kwele Uganda

Amazwe ngamazwe asekukhangelela ngelinye ilihlo njalo asekuvuselela katsha ezempilakahle. Wena uzobe umi ngaphi? Akuzincede uqale ngawe lelotshintsho ofuna ukulubona luzoqala ngawe.

Njengo dokotela wabantwana hlekelela labo ukuze bazithole bejabulela ukuzothola usizo kwezempilakahle. Waze wamuhle umsebenzi wakho. Loba kusebuhlungwini obungakanani umntwana akasoze esabe.

Sicel'izulu mvelinqangi. Buka abantwana bakho bayalamba, ngenela, usiphe ukudla kwemihla lemihla. Khona zizothokoza, ingane zakho.

Emveni kokukupha usizo umongikazi kumele abhale phansi yonke into edingakalayo, ukuze kusasa, akwanise ukukhumbula ukuthi umntwana wakho uthole sizo luphi, ngesikhathi siphi njalo ngelanga liphi.

Uyakhumbula sikuxwayisa ngokunatha utshwala lokubhema igwayi uzithwele. Buka manje usuzele ingane elenyanga ezingaphelelanga.

Ezemidlalo ziyadingakala kakhulu ekugcineni umzimba wakhekile njalo uhlambulukile njalo usebenza ngendlela efaneleyo. Fundisa abantwana bakho ukuthi labo benze ezemidlalo ngoba kungayisi yikuthuthukisa isigaba kuphela kodwa kuyabasiza ekuhlaleni bengaphilileyo emzimbeni.

Yathokoza ingane esuthiyo, eqinileyo njalo elempilakahle. Buka itshova ibhayisikili layo ,izivikelile ngengwane yokuvikela ma utshova ibhayisikili. Hawu yaze yanhle lengane.

Siqala isikolo sasihlatsheliswa ingoma ethi, "Qaphelisa Thoko!" Sasingakuboni ukuqakatheka kwayo kodwa sakunanzelela ngokuya ngokuya sikhula ukuthi ukuqaphela esikolo ukuthi ukuqaphela esikolo kuyasisiza ukuthi sibengabantu abalempilo engcono.

Ungabe ufundela esikolo esidulayo, esikolo esitshiphileyo, kumbe esikolo samahala lapho ofunda ulele etshanini ufundela phandle. okusalayo sizophumelela sonke nxa sibeke ingqondo yethu entweni eyiyo.

Ezindlini zokuhlolwa kulapho omongi labomongikazi labodokotela abahambisa khona igazi lezinto ezinye ezingabe zidinga ukuhlolwa. Kungabe kuhlolwa imikhuhlane kumbe umhlobo eyinye etshiyeneyo.

Njengazo zonke izisebenzi labo odokotela labomongikazi balalo iqembu elibavikela entweni ezitshiyeneyo kungabe kuyikuhlutshwa ngabaqhatshi babo kungabe kuyikuhlutshwa ngezinye izigulane labo bazithola bevikelekile.

Udokotela, umongi, umongikazi lalaba abasebenza emapharmacy labo bangabantu njengathi, bayahlaselwa yimkhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi labo bazithole bedinga usizo kwabanye odokotela.

Dadewethu waze wamuhle umsebenzi owenzayo. Kungasi nguwe, ngabe asiwatholi amaphilisi. Ngale ndlu yakho ephethe yonke impilakahle yethu. Qhubeka ngo msebenzi wakho omuhle. Sithi alala! Njengo mphakathi.

Usuwabalile na mongikazi amaresults ami. Ngithemba uwabalile ngoba ngifuna ukwazi ukuba ngiyagula kumbe ngiright. Ngicela ungisize.

Angithi lingomongikazi, elikhethe ukusebenza ngaphansi okwami. Nansi imitshina, sondelani ngilifundise ukuthi isebenza njani, khona kusasa lizakwazi ukubancedisa loba ngingekho. Watshonjalo udokotela.

Ingabe ungakwazi ukulibiza igama lakhona! Kodwa kodokotela ngamakhambi alamandla awokukusilisa emzimbeni, usinde umphefumulo.

Balothando phela omongikazi besigabeni sethu. Nxa sihamba kubo sihamba siqinile sibobotheka njalo sikhululekile ngoba siyazi kulabodadewethu, omama bethu, labogogo bethu, njalo bazosisiza ngenhliziyo zabo zonke labo bekhululekile.

Kungabe kuthengiswa imithi yesintu na? Hatshi kuthengiswa yonale eyabelungu eyelapha umzimba kanye uqine saka. Le ethi ingakwelapha uzibone lawe unyathela ngamandla omuntu ophilileyo.

Yikho la mzawami lapho ongathola khona imithi yonke yokukwelapha. Imithi yesintu, imithi yesilungu uyithola khona la.

Sakubona gogo singakusiza ngani? Ungabe ufuna amaphilisi eqolo? ungabe ufuna amaphilisi egazi, ungabe ufuna amaphilisi ekhanda? Silawo wonke endlini yamaphilisi.

Ezitolo zemithi uyayithola yonke imithi yesilungu njengokulayelwa kwakho ngudokotela. Hamba uyethola usizo ngentengo engaphansi njalo ekulungele. Ungathola usizo lolu unathe amaphilisi lawo lemithi leyo ngendlela olayelwe ngayo ngokufaneleyo.

Bahloliwe abanye. Wena uhlaleleni? khangela uyahlolwa omunye njalo usazokwazi ukuba isimo somzimba wakhe sime njani. Zivikele lawe zithande.

Kwesinye isikhathi, siyakesiphume siyesebenzela phandle, otshanini lapho esibethwa khona ngumoya, ukutshengisa ukuqakatheka kwemvelo lalapho esisukakhona. Sibethwe ngumoya, kuyasikhulula ingqondo, kusivule njalo kusinikeze amandla okusebenza singabaqinileyo.

Lapho okuhlangene khona intsha iyatshintshana ngolwazi langemfundiso, lapho bexoxa ngokuqakatheka kwezinto ezitshiyeneyo ezifana lezocansi lezempilo njalo lezokufunda lokuthuthukisa isigaba sethu.

Sikhule labo, bathola amathuba okuyaqeqesha ezindaweni ezitshiyeneyo, nampo sebephendukile bazosazisa ngolwazi ababuye lalo lapho abahamba bayafunda khona, njalo bazavula amathuba bevulela intanga labanye abasakhulayo.

Ngomkhankaso we World AIDS day, ngomnyaka ka 2017, yikho lapho engahlolwa khona ngatholakala ukuthi hayi cha angilalo leligciwane! Bangigqugquzela ukuthi ngihlale ngizigcinile njalo ngiziphethe kahle.

Inhlanganiso yeAHF elizweni laseRwanda ikulethela umbiko obalulekileyo. Nanko bala wena khona uzasizakala.

Ihlezi impi, izama ukuxazulula indaba zocansi. Bayafundiswa njalo befunda ukuthi yini izinto okumele bazenze lezinto okungamela bazenze. Njalo lokuthi bazavikela kanjani ocansini.

Kubuhlungu ukuba ngumzali, cabanga umama akalandawo lapha angatshiya khona umntwanakhe loba esebuhlungwini obunganani loba egula okunganani kumele ahambe yonkindawo laye umntanakhe yikho abadala babesitsho bethi indlovu ayisindwa ngumboko wayo.

Liyakwazi ukulisebenzisa ikhondomu, umehluko wePrep lePep kumbenje khona okutholakala phakathi kweARV. Sakufunda sihleli siyintsha sibanengi, yikho namhlanje sengikwazi njalo sengingafundisa abanye bami.

Bafundise ontanga ngoba yibo ikusasa lethu. Singathuthuka njani bengekho? Yibo abakhokheli bekusasa lakusasa elizayo.

Ingabe itshaya ngendlela na inhliziyo yami? Iingabe ligijima ngendlela na igazi lami? Nanko umtshina uzangazisa. Siyababonga abelungu.

Ukuzivoxavoxa kubaluleke kakhulu ngoba kuyasiza ukuthi umzimba uhlale uqinile, uhlambulukile njalo kuyakhaliphisa lengqondo.

Sengididekile sengiphelelwe sengiswele ukuthi ngingathini ngempilo ngiyaphuma ngiyekuma le ngedwa ngicabange kakutsha ngijule yikho lapho engithola khona izimpendulo zokuthi hatshi ikusasa lingaqoqwa yimi njalo yimi ngedwa qha.

Engalimala uzathini umntwana endlini yakho? Nanko awula isikhwama esikumsiza okokuqala ungakafiki esibhedlela, leso edokumncedisa ukuthi loba ethonta igazi kuvimbeke ungakayidila labomongikazi.

Kuhle ukugcina umzimba wakho u ekisesayiza, kuyakuvikela ekubambeni izifo ezingabe zizulazula ngomoya langendlela ezitshiyetshiyeneyo. Hlala u ekisesayiza khona umzimba wakho uzahlala uvikelekile.

Amanzi ayidlala indima enkulu emzimbeni wakho. Sawaphiwa yimvelo, awaduli siwathola mahala. Natha amanzi ekuseni, emini lantambama. Uzazithola ungophilileyo.

Ngemuva kokugijima ngi exerciser umzimba ukuze uhlale uqinile njalo usezingeni elihle. Ukuze ngingaphanjaniswa yimkhuhlane ngiyanatha amanzi ukubisela igazi emzimbeni wami.

Emveni kokubiza iAmbulensi ,uyibizela leso leso sigulane .Sizabiswa lapha esibhedlela ,esilemitshini yonke eyokumelapha. Kungabe kuyisifo senhliziyo ,kungabe kuyisifo samaphaphu ,kungabe kuyisiphi isifo . Bakhona odokothela abafundileyo abazamusiza.

Sasethukile siyimuli ukuthi singayisiza njani ingane yethu isizwa ubuhlungu emlonyeni yikho sambisa esibhedlela ukuthi azothola usizo kubodokotela abakufundelayo njalo abalolwazi olukhulu ngento eyenzakalayo.

Kuthe kungeniswa imitshina emitsha esibhedlela sethu babiza bonke odokotela, omongi labomongikazi lathi sonke esingumphakathi kwathiwa simelapha kuthathwe imfanekiso ezaboniswa le ukuthi esethu isibhedlela sesiphucukile.

Isihlahla esifanekiswe lapha yisihlahla esiphethe impilakahle njalo esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Amahlamvu angasincedisa ukuthi siqhubekele ngempilakahle singabaphilileyo

Awe nansi imvelo inginika isipho sempilo, buka nanka ngamahlamvu kuwe kodwa kimi ngumuthi wokungisiza ngibe lempilo ende.

Uyabubona ubuhle bemvelo, umdali wabona ukuthi asilayo imali, wasinikeza izihlahla ukuthi ziselaphe sihlale singabaphilileyo.

Amakhambi emvelo besiweyisa kakhulu sikhula kodwa sesikhona sibona ukuqakatheka kwawo. Ayasilisa, ayasiza imphefumulo eminengi njalo ayalapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo. Funda ubelolwazi ngawo.

Ngikutshelile ukuthi imvelo ilamandla amanganani. Buka, isinikeza imithi yonke yokwelapha umzimba. Singaba yini kungasiluthando lukaMdali wezulu lomhlaba.

Bathi ikhula lokhula kodwa ke ingxenye lolukhula kungaba ngamakhambi angakusiza emzimbeni, dingisisa ube lolwazi olujulileyo ngezihlahla langokhula olugcwele eduzane lawe engxenye ngezinye izinto ezingakusindisa zikusize emzimbeni.

Imfe le yiyo esinika itshukela. Imfe le isinikeza impilo ngoba itshukela liyimpilo. Kungela tshukela ngabe asilayo itiye, ngabe asidli iporridge.

Awasemahle amaluba, lawe ungazipikela uhlale umuhle njengeluba. Natha amaphilisi akho ngesikhathi, uncedisane lomzimba wakho ukulwisa zonke izifo. Kungaqala ngawe la namhlanje.

Ichena lilosizo olukhulu emzimbeni. Kungabe kuyikuligcoba kumbe ukulinatha. Liyasiza kakhulu, njalo zitholele lona.

Uyabona inyosi siyazesaba kakhulu ngoba lapho ezikuluma khona usala usizwa ubuhlungu kodwa zilusizo kakhulu ekuselapheni. Nansi iforever bee pollen amakhambi esintu awokukusiza ukuthi welapheke.

Bathi umhlabathi usipha ukudla. Umhlabathi usipha imbali. Umhlabathi usipha inhlanyelo lamaluba amahle. Umhlabathi usipha isipho sempilo. Nanka amakhambi okukwelapha.

Wena iavocado, ukwazi ukulifaka esinkweni, kuphela. Hayibo! Liyakusiza, bukananzi insipho, suze wayenzelwa ngabelungu. Izokusiza ukuthi uhlale umutsha.

Umuthi wesintu owokukusiza ukuthi welapheke, welapheke inhliziyo, ingqondo, lasemathunjini sizakala lawe.

Njengeluba hlala uzingcinile uyasibona lesi sihlahla singakuvikela ezifeni ezinengi sinathe asiduri njalo wasiphiwa nguMdali.

Kuwe liluba. Kimi ngamakhambi okungelapha. Ihlamvu eliza yimpilo. Ihlamvu engilinikwe ngumdali lemvelakithi.

Imbhida yisitshebo esimnandi kakhulu, kusenjalo ithwele okulungele umzimba. Yikho odokotela besibonisa ukuqakatheka kokuhlala sisidla izinto ezifana lembhida lokunye okutshiyeneyo esikunikwa yimvelo.

Yizona kanye izihlahla esezisisilisa lamhlanje. Thina besizikhangelela phansi singakuboni ukubaluleka kwazo. Besizigamula sisenza inkuni, kodwa bona lamhlanje! Sesilatshwa yizozonalezi izihlahla.

Emaqaqeni lasemadwaleni besizibona lezizihlahla sisakhula besidlala ngazo singakuboni ukubaluleka kwazo. Buka namhlanje sesizithatha sizithengiselwa ngabelungu ikanti thina besilazo njalo besingakwanisa ukulungisa imithi yokuselapha. Hawu ulwazi luqakathekile.

Kuwe yisihlahla Kimi ngamakhambi wokungiphilisi, umuthi ongangisiza ukuthi umzimba uhlale uqinile njalo ulogqozi olungaphambili awu! Waze wamuhle.

Ngikhumbula ngisakhula ngisithi mina hayi imbhida ngiyayizonda. Ngingazi ukuthi izangilapha ingigcine ngingoqinileyo. Buka namhlanje sengiyidla ngingathunywanga.

Egangeni siyathola izihlahla ezitshiye tshiyeneyo, kulezo zihlahla esizitholayo ungathola esinye esingamakhambi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, kuqakathekile ukufunda ube lolwazi

Ikhabitshi iwulungele kakhulu umzimba wakho. Qhubeka usidla izinto eziluhlaza yizo odokotela abazithi zilungele umzimba yakho ngoba ziyawakha njalo zikugcina ungokhaliphileyo ungophila kakuhle.

Inhle imbali njengobuhle bayo lawe ungabamuhle kanjalo emzimbeni, zitholele yona usizakale umphefumulo lenyama kuqakathekile.